Abaana babiri omuwala n'omulenzi bali mu nnimiro bayina akadomola. Omulenzi ayimiridde ng'ayambadde essaati mmyufu ow'omwana ow'obuwala atudde akutte akadomola bw'akatunula munda mu ko.

Ekizimbe ekyazimbibwa kiriko amaduuka amaduuka ago malungi kubanga kuliko ewali mobile money kuliko n'ewali amadu edduuka ery'engoye era nga kyazimbibwa nga kirabika bulungi nnyo mu maaso gaakyo waliwo n'akati mu luggya olwazimbibwa obulungi.

Akatale akatunda ebintu by'enjawulo kalimu abantu bangi ddala. Abamu batambula byabwe, abalala bagula bintu bya kukozesa, abalala bamaze okugula bagenda. Omwo nno abalala bayingira buyingizi bajja. Mulimu ebintu ng'ennyaaya, obutungulu, n'ebirala.

Omukono guteereddwamu obukomo obwa silver obulabika obulungi ennyo, naye nga wansi wagwo we butudde waliwo obutambaala obuli mu langi ez'enjawulo, mu bwo mulimu obwa bbululu, mulimu obuddugavu mulimu n'obumyufu.

Ente ezirabika obulungi ddala era ezeegombesa buli omu, alina obusobozi obuzeetuusaako n'atabulina. Ziri wabbali w'oluguudo, nga, we ziri waliwo omuddo, waliwo emiti, ziri awo tezirina buzibu bwonna bwe zituusa ku kintu kyonna, naye zo ziri mu ddembe lyazo.

Omusajja ayambadde empale empanvu n'essaati ye eri mu kkala enjeru ayambadde engatto ze eziraga ebigere eziri mu kkala mu langi eya kyenvu atudde ku kyalaani. Ku kyalaani kw'atudde musanyufu wabbali awo waliwo ebbaafu bbiri emu etudde mu ginnaayo ebbali wano ku mukono gwe ogwa kkono waliwo engoye ez'enjawulo.

Ennyumba ezimbiddwa obulungi ey'essubi n'eyooyootebwa, yasiigibwa ne langi eya kiragala. Erina n'empagi bbiri mu maaso. Eriko n'eddirisa mu mbiriizi. Yeetooloddwa emiti egirabika obulungi. Eyina n'oluggya olusaayiddwa obulungi ddala nga mulimu n'obumuli obusanyusa.

Omuntu atalabise yenna ng'alabi... alagibwako mikono akutte mu ngalo ze essimu ne bbayiro eri mu langi enzirugavu, ng'oludda luno waliyo kompyuta ate oludda olulala nga waliwo zigaalubindi eziri mu langi eya bbulawuni, waliwo n'akatabo a... kayite ka notebook.

Ennyumba ezisiigiddwa ne langi eya kyenvu nga ziyina n'amabaati agali mu kkala eya mmaaluuni, ziriko enzigi eza mmaalu oluggi lwa mmaaluuni. Mu maaso gaazo oba mu luggya lwazo mulimu obuti obw'ebimuli obulabika obulungi.

Abaana abato balabibwa nga basanyufu ddala, abamu bayimiridde, abalala bazannya, abalala bafukamidde, abalala basitamye, kuliko n'akutte eccupa y'amazzi, omu akutte akaveera ke, omulala ayina by'akutte, biringa byakulya, abikwatidde mu lugoye lwe olumyufu, naye basanyufu nnyo ekigenze ewala. Emabega waabwe eriyo omwana omu abatunuulidde butunuulizi, yeekutte ne mu mbinabina.

Ssente z'empapula ez'enjawulo eza Bank of Uganda. Mulimu ak'emitwalo ebiri, mulimu ak'enkumi ettaano ako nno nga ka kiragala mu kkala, mulimu ak'olukumi nga kano nno ka bulawuni mu kkala, ne mubaamu n'ak'omutwalo; ak'omutwalo ako nno kko nga ka kakobe mu langi yaako.

Omukyala ayambadde ekiteeteeyi ekinene ddala mu langi eya brown nga ne ku mutwe akubiddeko ekitambaala ali n'obwana obuto bubiri akalenzi n'akawala. Akutte ekitabo mu ngalo n'obwana buno bukikutteko.

Abantu babiri okuli omusajja n'omwana ow'obulenzi bali mu nnyanja bayimiridde era bayina ebintu bye bakutte. Omwana nno ow'obulenzi akutte mu kiwato atunudde ludda lw'eri emabega, n'omusajja naye atunudde mabega w'omwana.

Ekitooke ekito nga kiriko endagala era nga kyakiddwako omusana. Kyetooloddwa n'ebimuli n'ebirime ebirala naye nga kirabika bulungi nnyo era kikula bulungi. Kirabika kifunye enkuba emala.

Akatale akatunda ebintu eby'enjawulo, mulimu abantu era ab'enjawulo, waliwo abatunda amatooke ag'emyera, mulimu abatunda amatooke ag'enkota, mulimu abatunda enva endiirwa, waliwo abatunda ennyaanya, obutungulu, amenvu, emicungwa n'abalala.

Omusajja atudde ayambadde akasaati ayambadde akasaati aka musalankwawa nga keeru mu langi yaako, ayambadde n'empale eri mu langi eya enzirugavu. W'ali waliwo obukutiya akutte n'akaveera mu ngalo ze.